Mu kwezi guheze, igihe tuja kuramutsa Nyogokuru, twasanze ariho akiva mu murima, ataco arateka. Aca avuga abe aratuzimana ivyamwa vyo mu bwoko bw'amabungo. Duca tuba turavyihereza mu kurindira.

Umunsi ndamuka nja kuraba keza ,yarangenekereje yuko mukayira kagana iwabo nzohasanga igiti c'umusuna, gifise amababi asa n'icatsi kibisi kirekire, hariko n'ibindi bisa n'icatsi gihishiye .Ati ndahageze ,nzoba nshiste.

Karori ajejwe gukurikirana uburimyi n'ubgorozi ku mutumba wa Gahahe yagendeye uruhongore rw'inka zifise amabara yera n'ayirabura, rukaba rukikijwe n'imirima harimwo ibitoke, nibindi bitegwa

Karikurubu yazindutse kurondera umuntu yomufasha kwahira ubwatsi bwintama ziwe kuko ziguma zigwira ubu hakaba harimwo izifise ibara ryera ryonyene nizindi zifise ayavanze

Uno munsi murugo kwa Kanyange huzuye akanyamuneza kuko yaramutse agabana ihene zitatu mw'ishirahamwe hakaba harimo zibiri zifise amabara avanze hamwe niyindi yirabura.

Umuhungu wa Bizoza aheruka kugura itongo rinini ry'ubatswemwo inzu isize ibara ryera isakajwe n'amabati ikaba ikikijwe n'umurima w'ibigoro hamwe n'ibigazi akaba yaranaronse n'ipikipiki imujana kukazi kaminsi yose.

Aho hakurya yamazi mubihugu vyateye imbere iyo bashatse kuvomerera canke gupompa imiti yica udukoko mumirima minini minini bakoresha aka dege kagenda karaca hejuru yayo.

Bukeyeneza yazindukiye mu murima wiwe urimwo ibitunguru n’ibindi bitegwa ajanye ifumbire ry'ikirundi kugirango abitabire bikure neza ngo aheze aronke umwimbu mwiza.

Umutumba wagikoma ishirahamwe vyejwe ivyuburimyi ryahazaniye abenegihugu imifuko irimo ifumbire bakaba bayipanze mukizu aho abayikeneye bose bazoza kuyitora kugira babashe kuyishira mumirima yabo.

Mukuja kw'ivuriro iwacu uca mw'ibarabara ry'ivu ririmwo amabuye rifise imiserege ku mpande hacamwo amazi hamwe n'imirima hakurya yaryo irimwo ibigori, eka n'ibindi biterwa.

Bukeyeneza yararimye akarima k’igikoni inyuma y’urugo rwiwabo ahashira ibitunguru, irengarenga hamwe n’utundi duterwa duto duto , kugira rimwe ba rimwe azohore atwikorako adukeneye.

Mu rugo kwa mutama, yarahateye ibiti vy'isombe. Ibitoke vyose bitotahaye bifise ibara ryicatsi kibisi, reka aca arahazitira nibiti kugira ntihazogire abaza kumwononera.

Kaze akiva i Bujumbura aho yari yagiye kurondera ubuzima, yasanze umurima wiwe wuzuye ivyatsi bizitanye vyakuze kuburyo atorinda ashika arima, ariko aca afata umunsi wo kubanza kubikuraho aca arabasha guteragira.

Abo mwishirahamwe ryo kwiteza imbere twiyungunganye, nahuye uno musi baja gusoroma amavoka, aho baronse imifuko itari mikeyi, bakaba bazoca badandaza amwamwe mugihugu kibanyi ca tanzaniya.

Umubanyi wacu yari yadutumiye ko twoja ku mufasha muri w'amurima wiwe w'ibiraya tukaba twasanze vyose bifise amabara asa n'icatsi kibisi biboneka neza yuko bironka amazi akwiye.

Kamwemwe igihe yagira kuraba wa murima wiwe yasanze ibigori vyaramaze gukura hamwe amababi yose asa n'icatsi kibisi bisa nuko invura yaguye neza akaba afise umunezero mwinshi.

Kur'uno munsi twaramutse tuja gusoroma muri wa murima wacu, tukaba twaronse umwimbu mwinshi cane kuburyo imifuko twatwaye ifis'amabara yera nayasa n'icatsi kibisi yose yuzuye kandi yari minini.

Abashingatahe bo kukutumba wamubuga bazindukiye kumurima wabo wibiharage bajanye ibirembezo kugira bashingire ibiterwa vyabo, eka bibashe gukira neza. Uwo murima ukaba ukikijwe nibiti hamwe nibindi biterwa.

Murekatete n'umukenyezi wo k'umutumba iwacu, yahora adandaza irengarenga imbere y'iwabo, ariko ubu akaba yarateye imbere adandaza mw'isokó nkuru. Aho adandaza ivyamwa vyo mu bwoko bwinshi, eka n'amafu, n'amavuta n'ibindi vyose bakoresha m'uguteka.

Umusi umwe nari mvuye kw'ishure nshonje cane, nca nsanga muhira nta numwe ahari. Ngize ubwoba yuko atacoba catetswe, ndagenda ndaraba mu nkono nca nsanga hariyo amateke, nca ndayafungura ndasubira kw'ishure.

Abeneguhugu bo kumutumba wa muhanga barumviye akanama ka musitanteri wabo ababwira guca imikobeko kumitumba barimako kugira birinde inkukura none imirima yabo irateye igomwe .

Imbere yuko tuja gufungura, twabanje guca kudadanza amavoka, tuhasanga afise ayo mu bwoko bwa ruhere, turayagura hama turaja kuyihereza dusanga araryoshe cane.

Amapera ari mubwoko bumwe bw'ivyamwa, vyama hejuru kugiti akaba afise igishishwa gisa n'icatisi kibisi. Mugabo iryo bara rigashobora guhinduka indani, akanagira nutubutobuto.

Igihe twaja kwa Nyokuru, yaraturamukije aratwakira neza, hanyuma yinjira munzu agira atuzimane, tuza tubona afise inkoko harimwo amapera asa n'icatsi kibisi menshi kandi yari aryoshe.

Karikurubu na mwene wabo Basabose bazindukiye mumwonga ahari umurima wabo wibijumbu bajanwe nokubisoroma bakaba bitwaje imifuko ibiri yera eka n'uwundi ufise utubara twishi harimwo udukura nutwubururu

Karikurubu n'umukenyezi wiwe bari baramutse baja mu murima kuraba umwimbu wabo, baca basanga amashu bateye yarakuze ari manini manini, baca barayasoroma barayatahana.

Uno munsi mawe yanzinduye mugatondo. Nkikivyuka nsanga yambaye ijipo yiwe yirabura ahora ajana mumurima. Ncandibwira ati tugira tuje mumwonga. Umurima wacu wibigori kugira dukuremwo utwatsi twameze hagati kuko yari yabimbwiye.

Umugabo Karikurubu yambaye agapira gasa n’icatsi kibisi ari mumurima w’ibigori vyumye. Biboneka ko afise akanyamuneza kenshi Kuko umwimbu wiwe woba waragenze neza.

Umufasha wanje yarampanuye ko umwimbu twaronse wibigori tutoramuka tuwukora wose. Ariko twofata bimwe tukabigurisha, ibindi tukabifungura, ibisigaye navyo tukavyanikira kugira ngo tuzobikuremwo intete zo gusubira gutera.

Uno musi twari twatembereye mu ruganda ruzodushikiza imyavu yo gushira mu mirima yacu ca dusanga iri mu mifuko yera iriko uturongo dutukura n’utundi dusa n’icatsi kibisi.

KANYANGE yazindukiye mukaguriro agiye guhiga igitungwa yogura kugira abashe kwiteza imbere ,aca ahitamwo umwagazi w'impene ufise amabara avanze, harimwo amabara kera.

Inka ya Kigeme bayubakiye impande y'imirima, urwo ruhongore rwayo rukaba rwubakishijwe ibiti, nayo ikaba ifise amabara yera n'ayirabura avanze.

Mugatondo kuno munsi nazindukanye akanyamuneza kenshi kuko urukwavu rwanje rwaramutse ruvyara, rukaba rufise utwana tundi dutanu, tune dusa na nyina dufise ibara ryera n'akandi kisa.

Mu misi iheze abamenyesha makuru bo ku mboneshakure nkuru y’igihugu , bari batugendeye Aho dukorera mubuvuzi bw’ibitungwa , basanga turiko tuvura impene yari igwaye, tukaba twari twambaye impuzu z’ubururu z’akazi.

Umushingantahe ajejwe amagara yibitunga kumutumba iwacu, yaramutse aza muruhongore kwa sokuru aje gutera urucanco inka ziwe, akaba yaje yambaye impuzu yera

Nkiheza amashure nararondeye akazi ndakabura. Ariko ncanigira inama yogukoresha ivyo bari baratwigishije. Ncamfata umugambi wokworora inkoko. Nca ngura zibiri, imwe yisake niyindi nkokokazi kugira ize irata amagi.

Kagabo mugihe yari mwi karashishsi hamwe nabagenzi biwe, yagiye abona a akanyoni kaza hejuru yabo ,kakaba kari gafise amabara abiri ,rimwe ryirabura n'irindi rishaka gusa numuhondo.

Barumwete yariko atembera mu murima wiwe urimwo ibiti vy'amavoka, aca asanga ivyamwa bimwe bimwe vyarononekaye, kuko hari inyoni yahora iza kuvyona. Agize araraba hejuru aca abona iyifise amabara, ku mutwe, atukura n'irindi ryirabura.

Keza yaratunze udukoko twinshi muhira iwabo harimwo inyoni yo mu bwoko bw’inuma yakunda cane ikaba yarifise amabara menshi harimwo iy’ubururu ku mutwe nayandi yera n’ayirabura, akaba yarakunda nokuyigaburira.